Enjovu eyimiridde mu kifo ekiringa eddungu naye nga kiriraaniddwa emiti emingi egyerinaanye era nga gino emiti gya kkala ya kiragala, naye eno enjovu terabika kuba nga bagiriisa bulungi kubanga eriko envi nnyingi, kiba kirungi nnyo zino ensolo ne bazirabirira bulungi kubanga zituleetera ssente nnyingi mu eno ensi yaffe Uganda.